Mon abic tye i nyim ot lum mo, i nge ot lum enoni tye ot lum mukene i nget ot ma mon abici tye i ye tye yat mo ma pote dwong adada tye o pote magrin, mon angwen tye ma ocung acunga kiyak dako acel obedo abeda i wi kom ngat acel i kin gin angwen gi tye ka yubo wi dako ma obedo abeda ni.

Yen koo madwong tye ma ogure lakaracel yen koo ka kingolo gitwero tic kwede me yubo ot lum ka yako me yubo jami mukene bene yen koo tek mada

Kic ma ogure madwong adida tye i ka tala aryo katala aryoni tye ma kic en aye oribo kingi kic acel eoni katala acel tye ma omako ki tyene ma angec acel ki yako katala mukenni omako ki tyene ma anyim acel